Ŋutsu aɖewo le ziŋgli tame le dɔwɔm wo katã wodo awu ŋkume ɖeka eye wodo safety helmet ko sto woƒe eta dzi ame wome ene ye do xe ema wole edɔ wom le sola dzi

Ɖevi ɖewo bubɔ ɖe yovo aɖe ŋu le teƒe ɖe eye ɖevi ɖeka ya medo afɔkpa o eye ekɔ asi eveawo ƒeɖe eƒe ŋkume. Yovoawo hã le nukom le ɖeviawo ƒe ŋkume kpɔm.

Amewo le teƒe le tsi kum eye woda woƒe agba kple bɔketiwo ɖe afi ma. Etsiŋu gã hã le megbe. Woto lani le etsia kum. Nyɔnu aɖe le agba ɖe asi le etsia kum, ɖevi suewo hã le afi ma.

Ame aɖewo le afi aɖe ele woa dome la ŋutsu xoxo ɖeka ɖe l le afi ma eye ɖevi aɖewo hã. Ɖevi sue ɖeka le afi ma eye ya medoawu o. Ɖeka aɖe le afi ma eye ya hã kɔ ɖevi aɖe ɖe asi.

Ame aɖewo le teƒe ɖe eye wo katã wokɔ asi yi dzi. Ame geɖewo le woa dome do awu ŋkume ɖeka eye naɖe le woaƒe ŋkume. Atiwo hã le woƒe megbe.

Ame aɖewo, ŋutsu ɖeka, ŋutsu xoxo ɖeka kple nyɔnu xoxo ɖeka eye ɖeviwo hã le afi ma le floersi kple nuwo dom, nyɔnua le nuƒom kple ɖevia nyɔnu tsa eye wonɔ nu kom

Teƒe aɖe le dzo le du ɖe me eye eʋuwo hamehamewo le afimi hã edzo le wo. Fili goil filling station ƒe sign board hã le afiɖe eye ameɖewo bɔ le teƒe ma, etsiʋu hã ɖe le afima.

Ame ɖewo nɔ te ɖe afi yi ke wonɔ dɔ aɖe wɔm kple gakpo. Woame eve la katã do nane kɔ tsyɔ̃ asi hafi wole edɔa wɔm eye wodo nu ɖe kɔ tsyɔ̃ ata dzi wogado sipesi eye ɖeka la, nu yi ke wokɔ kpɔna game le alɔ nɛ.